Emotoka dhili ku bizimbe ekighanvu nga dho dhili ghansi. Ghaligho emotoka nhingyi ekiziimbe nga kighanvu, tikiboneka bulungi. Kili mu colour ya kyenvu, ya kirugavu kyenvu. Motoka nhingyi.

Omusaadha alisimulula omupiira omwirugavu, atweiremu nho lupanka lwaku ali gusikamu aveire esati ndhirugavu eriku ebimyufu ku mikonho. Empale yonha ndhirugavu ghayemeleire gha kisitaka. Omusaadha oyo alinze ghansi enviri dhe nto, ali kozesa omukono ogulya.

Ekanisa bajjizimba nga waigulu yayo eriyo omusalaba nga bajjizimbisa elangi nderu, kumulyango gwayo kuliku elangi eya kyenvu, wansi waliwo langi endirugavu

Ensolo dhisula mu magananha ga muti, dhisula mumagananha ga muti. Omuti ogwo gwa zibilira gukola elangi ndhirugavu. Menhi ensaga, amakola gaba ga kiragala.

Ebintu ba byanike ku katindiro, ebidomolo bisansane, amasepiki masansane, banike ku esowani ebikopo ebye color eya kiragala neya bulu. Sowani diri mukala enderu, obutasa buli mukala ya bululu, ebidomolo biri mukala eya kyenvu, sepiki diri mukala enderu

Ekinhonhi eky'ogunwa ogubba, kilina obugulu butini, nga ate kirugavu einhuma. Emberi ghakyo kya kya kya kisitaka. Omunwa kigulinziiza enho yendhi. Kyemereire ku busubi obwa kiragala nga ate bulimu ku obwa kyenvu. Ghagati ele eliyo amaadhi.

Omukazi omweru ataireku ekikofira ku mutwe, enviri dhe edhi bisemu nga dha kisitaka, avaire nhi sikati ya bekera nhe'sagho endhirugavu era nga sikati enho ya kisitaka. Ali kutambula nho musaadha agemye akaato.